Nyaata: Nyaata jechuun wantoota bu'uuraa jireenyaatiif barbaachisan keessaa tokko ta'ee kanneen biqiloota gara garaa irraa yookaan bineeldota gara garaa irraa namoonni jiraachuudhaaf yookaan bineensonni jiraachuu ldhaaf itti fayyadaman jechuudha.

Jiyoogiraafii fi Seenaa Jiyoogiraafii jechuun haala teessuma lafaa, iddoo biqiltoonni garagaraa ,bineensonni garagaraa itti argaman jechuu dha. Seenaa jechuun immoo wantoota darban irraa akka namni baraniif kan barraa'an jechuu dha.

Faaya. Faaya jechuun miidhagina namaa dabaluudhaaf yookiin bareedinaa namaa dabaluudhaaf kanneen nama gargaaran jechuudha. Faaya jechuun wantoota muka irraa yookiin sibila garaa garaa irraa hojjetaman jechuu dha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo dabarsuudhaaf karaalee miidiyaa hawwaasaa yookiin immoo karaalee barruu garaa garaatiin namootaatiif kanneen gargaaran jechuu dha.

Nyaata jechuun kanneen bineeldonni yookiin namni jiraachuudhaaf yookaan ammo wantoota bu'ura jireenyaa keessaa isa tokko ta'ee, namni kan itti fayyadamu, lubbuu qabeeyyiin kamiyyuu jiraachuudhaaf nyaatatu isaan barbaachisa.

Maashinoota:maashinoota jechuun meeshaalee sibiilarraa yookaan pilaastikarraa hojjetamanii namoonni itti fayyadaman yookaan itti gargaaraman akkasumas hojii namootaa salphisuudhaaf kan fayyadaman jechuudha.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee gosa gara garaa kanneen muka irraa, pilaastika garaa garaa irraa yookiin sibiila irraa hojjetamanii kanneen namaaf faayidaa garaa garaa kennan jechuudha.

Hooggantoota beekamoo jechuun namoota aangoo yookaan taayitaa garagaraa qaban yookaan ammoo iddoowwan garagaraatti hojiiwwan garagaraa hojjechuudhaaf aboo qaban yookaan namoota abboomuudhaaf kan aboo qaban jechuudha.

Biqiltoota Biqiltoota jechuun uumama lubbuu qaban ta'ee, uumamaan kan argaman akkasumas nyaata mataa isaanii ofii isaaniif qopheeffachuu kan danda'an, kanneen namaafis soorata ta'uu danda'an jechuudha.

Beeksisa jechuu kallattiilee miidiyaa hawaasaatiin namoota fayyaduudhaaf kan maxxanfaman yookaan kallattii biroodhaan namoota fayyaduudhaaf kan maxxanfaman jechuudha. Beeksisni faayidaa adda addaa namaaf qaba.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun biqiltoota naannoo mana jireenya namootaatti kanneen argaman akkasumas soorataaf kallattii garaagaraatiin namoonni itti fayyadaman kanneen ta'anidha. Fakkeenyaaf raafuu.

Asxaa jechuun ibsituu yookiin bakka bu'ee wanta tokkoo kan ta'e yookiin ibsituu eenyummaa saba tokkoo yookaan ibsituu eenyummaa uummata tokkoo kan ta'e jechuudha.

Geejjiba, tuurizimiifi immigreeshinii jechuun namni tokko iddoo tokkoo iddoo biraa adeemuudhaaf wantootni itti fayyadamnu kunneen yookaan wanta tokko daawwachuudhaaf yookaan biyya tokkoo gara biyya biraa deemuudhaaf kan itti fayyadamu geejjiba yookaan turizimii yookaan immigreeshinii jedhama.

Ogummaa fi aadaa Ogummaa jechuun dandeettii yookaan hubannaa namni tokko waan tokkoof qabu yookaan adeemsa waan tokko hojjechuu, hubachuu yookaan beekuu. Aadaa jechuun ibsituu saba tokkoo yookaan eenyummaa saba tokkoo kan ibsu jechuu dha.

Oomishaalee suupermaarkeetii Oomishaalee suupermaarkeetii jechuun oomishaalee suupermaarkeetii keessatti oomishaman kanneen namoonni gatii garaagaraan bitanii itti fayyadaman yookaan hojjetoonni namootaaf gatii garaagaraan itti gurguran jechuudha.

Daldalaa fi gabaa Daldalaa jechuun nama waan tokko bitee yookaan meeshaa tokko bitee gurguru jechuu dha. Gabaa jechuun iddoo namoonni meeshaalee isaanii itti gurguratan yookaan irraa bitan jechuu dha.

Hawaasaa fi maatii Hawaasaa fi maatiin walitti qabamanii jireenya walii akkasumas waliin jireenya afaan tokkoo, aadaa tokkoo warra qaban jechuudha.

Manaafi mana jireenyaa, manaafi mana jireenyaa jechuun iddoo namni itti jiraatu yookaan iddoo namni walitti qabamee itti jiraatu mana jireenyaa jedhama.

Kuduraalee fi Muduraalee Kuduraalee fi muduraalee jechuun uumama lubbuu qaban (biqiltoota lubbuu qaban) kanneen nyaata mataa isaanii qopheeffachuu yookaan dhiyeeffachuu danda'an jechuu dha. Namootaaf kallattii garaagaraatiin soorata ta'u.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun wantoota barreeffama yookaan barruuwwan garaa garaa barreessuudhaaf nu gargaaran jechuudha. Fakkeenyaaf kophee fi barruulee garaa garaa.

Seera kabachiisaa Seera kabachiisaa jechuun namoota seera biyya tokkoo yookaan hawaasa biyya tokkoo kabachiisuu jechuu dha. Fakkeenyaaf Poolisii. Namoota seera kabachiisan kanneen jechuu dha.

Faaya. Faaya jechuun wantoota miidhagina namaa dabaluudhaaf yookiin bareedina namaa dabaluidhaaf gargaaran kanneen akka lootii fi qubeelaa fi kan garaa garaa fudhachuun ni danda'ama.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaalee qinxaaboo Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaalee qinxaaboo jechuun wantoota namoonni guyyaa guyyaatti kallattii garaagaraatiin bitanii yookaan kallattii garaagaraatiin itti fayyadamanii dha.

Beeksisa, beeksisa jechuun maxxansa yookaan barruulee barreeffama nama tokko hubachiisuudhaaf yookaan odeeffannoo dabarsuudhaan karaa miidiyaa hawaasummaatiin yookaan barruulee garagaraatiin bifa gaazexaatiin yookan kitaabota gara garaatiin kan maxxafaman jechuudha.

Kopheewwan jechuun walitti qabama kophee ta'ee, dhalli namaa miilla isaatti deemsaaf kan itti fayyadamu akkasumas ammoo gogaa loonii yookaan gogaa bineeldota biroo irraa kan hojjetamudha.

Oduu jechuun barruulee garaa garaa irratti barreeffamee yookaan haasaa miidiyaa hawaasaatiin namoota bira qaqqabudhaan odeeffannoo yookaan hubannaa yookaan hubachiisa namoota biroo gochuudhaaf kanneen taasifaman jechuudha.

Barumsa, barumsa jechuun adeemsa wanta haaraa tokko itti baruu jechuudha gabaabumatti. Mana barumsaa keessatti haa ta'uu yookan immoo nama dhuunfaa tokkorraa wanta haaraa baruu. Waan hinbeekne, wanta kana dura hin beekne baruun barumsa jedhama.

Meeshaalee manaafi waajjiraalee jechuun meeshaalee mukarraa yookaan sibiila irraa yookaan ammoo pilaastika irraa hojjetamanii mana keessatti haata'u ammoo waajjiraalee keessatti kan gargaaran jechuudha.

Amantaa jechuun ilaalcha yookaan hubannaa namni tokko yookaan gareedhaan waanta tokko irratti qaban kanneen kallattii garaa garaatiin hubatamuu yookaan ibsamuu danda'an jechuudha.

Bineensota manaa jechuun kanneen naannoo namni jiraatutti madaqanii jiraatan fi faayidaa garaa garaa namaaf kennan jechuudha. Bineensota alaa jechuun immoo bineensota namatti osoo hin madaqiin bosona keessa kanneen jiraatan yookaan uumama bosona keessa jiraatan jechuudha.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun wantoota namoonni yeroo yerootti mana keessatti yookaan alatti guyya guyyaadhaan itti fayyadaman jechuu dha.

Meeshaalee miidhaginaa Meeshaalee miidhaginaa jechuun wantoota, faaya namoonni qaama isaanii irratti yookaan iddoo garagaraatti godhachuudhaan miidhagina isaanii ittiin dabalatan jechuu dha.

Ogummaa fi aadaa Ogummaa jechuun dandeettii namni tokko waan tokko hojjechuudhaaf qabu yookaan hubannaa namni tokko waan tokko hojjechuudhaaf qabu jechuudha. Aadaa jechuun ibsituu saba tokkoo yookiin uummata tokkoo jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun wantoota mana keessatti namoonni kallattii garaagaraatiin itti fayyadaman yookaan itti gargaaraman jechuudha. Kanneen mukarraa yookaan pilaastikarraa yookaan immoo sibiilarraa hojjataman jechuudha.

kopheewwan jechuun walitti qabama kophee namoonni kan itti gargaaraman, miila isaaniitti godhatanii iddoo tokkoo gara iddoo tokkotti deemuudhaaf, wantoonni gufannaan gara garaa akka hindhoofneef kan itti fayyadaman jechuudha.

Bineensota manaa fi alaa. Bineensota manaa jechuun bineensota namatti madaqanii nama wajjiin jiraatan akkasumas faayidaa garaa garaa namaaf Kennan jechuudha. Bineensota alaa jechuun namatti osoo hin madaqin bosona keessa kan jiraatan jechuudha.

Ogummaa jechuun dandeettii namni tokko dhuunfaadhaan qabu yookaan hubannoo dhuunfaadhaan namni qabu jechuudha. Aadaan immoo ibsituu saba tokkoo yookiin eenyummaa saba tokkoo kan ibsu jechuudha.

Muuziqaa. Muuziqaa jechuun dhageettii yookiin weedduu yookiin sirba bifa hawwataatiin meeshaalee muuziqaatti fayyadamuudhaan namoota hubachiisan jechuudha.

Bineensota manaa fi alaa, bineensota manaa jechuun namatti madaqanii kanneen jiraatan. Bineensota alaa jechuun immoo namarraa gargar ba'anii bosona keessa kanneen jiraatan bineensota alaa jedhamu.

Hojii, hojii jechuun wantoota namoonni dhuunfaadhaan yookaan gareedhaan ta'anii humna isaaniitti gargaarramani, meeshaalee garagaraa gargaarramanii kan hojjatan jechuudha.

Daldaala fi gabaa jechuun iddoolee namoonni walitti qabamanii meeshaalee garagaraa maallaqa garagaraatti gurguran jechuudha. Gabaa jechuun walitti qabama meeshaalee fi namootaa jechuudha.

Miidiyaa hawaasaa jechuun miidiyaa odeeffannoo kallattii gara garaatiin namootaaf dabarsuudhaaf kanneen gargaaran jechuudha. Fakkeenyaaf yuutuubii, feesbuukii, tiiktookii, fi kan kana fakkaatan jechuudha.

Beeksisa jechuun adeemsa odeeffannoo nama tokkoo dabarsuu yookiin beeksisuu jechuudha. Kanneen miidiyaalee hawaasatiin yookiin manxansa barruulee garagaraatiin dabarsuu jechuudha.

Amantaa jechuun yaada yookiin ilaalcha namni tokko waan tokkoof qabu yookiin hubannaa namni tokko dhuunfaadhaan yookiin gareedhaan wanta yookiin wantoota tokkoof qabudha.

Geejjiba jechuun meeshaalee yookaan namoota iddoo tokkorraa iddoo biraatti geessuudhaaf kan itti gargaaramu jechuudha. Konkolaataa jechuun bifa ammayyaawaa ta'ee meeshaalee yookiin namoota iddoo tokkoo gara iddoo biraatti geessuuf kan nu gargaarudha.

Geejjiba, turizimii fi immigireeshinii. Geejjiba jechuun wantoota tokko iddoo tokkoo gara iddoo biraatti geessuudhaaf kan gargaaru jechuudha. Turizimii jechuun iddo daawwannaa waan tokko daawwachuuf kan gargaaru jechuu dha. Immigireeshinii jechuun immoo namoonni ala deemuudhaaf yookiin biyya garaa garaa deemuudhaaf kan itti gargaaraman jechuudha.

Mana jechuun gamoo yookaan ijaarsa tokko iddoo namni keessa jiraatu jechuudha. Mana jireenyaa jechuun iddoo namoonni yookaan bineeldonni keessa jiraatan jechuudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun ka'umsa wantoota tokkoof bu'uura ta'an jechuudha. Yookaan dinagdee namootaaf bu'uura ta'an jechuudha.

Ogummaa fi Aadaa. Ogummaa jechuun dandeettii yookaan hubannaa namni tokko waan tokkoof qabu yookaan ga'umsa namni tokko waan tokkoof qabu jechuu dha. Aadaa jechuun ibsituu saba tokkoo (ibsituu eenyummaa saba tokkoo) jechuu dha.

Hawaasa jechuun walitti qabama namootaa naannoo tokko jiraatan, akkasumas aadaa fi duudhaa tokko qaban jechuudha. Maatii jechuun walitti qabama obbolaa fi abbootii jechuudha.

Faaya: Faaya jechuun miidhagina nama tokkoo dabaluudhaaf yookaan bareedina nama tokkoo kan dabalu, meeshaalee garagaraa fayyadamnee miidhagina keenya yoo dabalanne faaya jedhama.

Nyaata jechuun wantoota bu'uura jireenyaaf keessatti nama fayyadan ta'anii yookaan wantoota bu'uura jireenyaa keessaa tokko ta'ee, namoonni kallattii gara garaatiin kan sooratan jechuudha.

Meeshaalee mana keessatti namni itti fayyadamu nyaataaf, dhugaatiidhaaf wantoota gara garaatiif meeshaalee namoonni mana keessatti itti fayyadaman meeshaalee manaa jedhamu. Akka fakkeenyaatti fal'aana kaasuu ni dandeenya.

Geejjibaafi konkolaataawwan: geejjiba jechuun wantoota namni tokko yaabbatee yookanimmoo meeshaa tokko itti fe'ee iddoodhaa tokkoo gara iddoo biraatti ittiin adeemu. Konkolaataa jechuunimmoo bifa ammayyaa'ootiin meeshaa itti fe'ee yookanimmoo yaabbatee iddoo tokkoo gara iddoo biraatti.

Faaya jechuun bareedina namaa yookiin miidhagina namaa kanneen dabalan karaa meeshaalee garaagaraa irraa hojjatamanii fakkeenyaaf mukarraa, sibiila, pilaastikaa fi kanneen kana fakkaatan irraa kan hojjataman jechuudha.

Meeshaalee mana jechuun wantoota namoonni mana keessatti yookaan iddoo jireenyaa isaaniitti itti fayyadaman jechuudha. Meeshaalee waajjiraalee jechuun ammoo namoonni waajjira keessatti hojjetan kanneen itti fayyadamanidha.

Dhugaatiiwwan jechuun kanneen dhangala'oo ta'anii kanneen akka: nama, beeylada fi bineensonni bosonaa garaa garaan kan itti fayyadaman jechuudha.

Manneen dhugaatii jechuun namoonni wantoota dhangala'oo kanneen akka: shaayii, buna, aannan fi kan kana fakkaatan kan itti fayyadaman jechuudha.. Manneen nyaataa jechuun mana nyaata gosa gara garaa itti argamu jechuudha.

Barumsa jechuun adeemsa itti wanta haaraa tokko ittiin baruu jechuudha. Mana barumsaatti yookiin nama tokko irraa wanta haaraa baruun danda'ama.

Qoricha aadaa, qoricha aadaa jechuun qorsa yookan dawaa namni tokko fayyummaa isaatif eeggachuudhaaf itti fayyadamu yookan wantoota biqiltoota naannawaatti argaman irraa kan guurramu yookan funaannamu maal jedhamaa qorsaa.

Meeshaalee barreeffamaa. Meeshaalee barreeffamaa jechuun waantoota wanta tokko irratti barressuudhaaf yookaan immoo irratti katabuudhaaf nuu gargaraan kannen akka barrulee gara garaa, Hirsassii waantonni kunnen meeshaalee barrefamattiif nuu gargaraniidha.

Faashinii Faashinii jechuun wanta haaraa naannoo tokkotti wanta kana dura hin jirre naannoo tokkotti yeroo dhufu yookiin hawaasa tokko keessatti yeroo dhufu faashinii yookaan wanta hin baramne naannoo tokkotti yeroo dhufu 'Faashinii' jedhama.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun misooma yookiin ka'umsa dinagdee waan tokkoo yookaan iddoo calqaba wanti tokko bu'uura itti ta'u jechuudha.

Barumsa Barumsa jechuun adeemsa waan hin beekne tokko itti baruu yookaan hubachuu yookaan immoo barsiisuu jechuu dha. Fakkeenyaaf Mana Barumsaa keessatti Barsiisaa irraa yookaan hawaasa keessatti immoo namoota irraa baruu jechuu dha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun wantoota bu'uura dinagdee tokkoo ta'an yookaan bu'uura misooma tokko ta'an kanneen hawaasa yookaan uummata tokko kallattii gara garaatiin fayyadan jechuudha.

Dhugaatiiwwan jechuun dhangala'oowwan kanneen bifa dhangala'aadhaan namni dhugu yookaan bineeldonni kanneen jiraachuudhaaf itti fayyadaman kanneen akka bishaanii, aannanii, buna, shaayii kanneen dhugaatii jedhamu.

Faashinii jechuun wanta haaraa wanta kanaan dura hin jirre bifa haaraadhaan qophaa'ee saba tokko keessa yookiin naannoo tokko keessatti dhufu faashinii jennee waamna.

Geejiba, turizimii fi immigireeshinii Geejiba, turizimii fi immigireeshinii jechuun karaalee iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin adeeman yookaan ittiin socho'an jechuudha.

Ispoortii: Ispoortii jechuun sochii qaamaa namni tokko fayyaa isaa eeggachuudhaaf yookaan immoo dorgommii garagaraa irratti mo'achuudhaaf yookaan immoo jabina qaamasaatiif gargaaramuudhaaf jedhanii kan itti fayyadaman jechuu dha.

Beeksisa; beeksisa jechuun, barrulee(maaxxansa)namoota faayyaduudhaaf ykn beeksisuudhaaf (hubannoo) dabarsuudhaaf kallaattillee miidiyaa hawaasattin ykn kallaatti biroottin beeksiffamuu jechuudha. (Maaxxanfamuu) jechuudha.

Siyaasa Siyaasa jechuun adeemsa bulchiinsaa garee garagaraa keessatti namoonni garagaraa aangoo garagaraa fayyadamuudhaan saba tokko (ummata tokko) kallattii garagaraatiin itti hoogganan jechuu dha.

Ispoortii jechuun sochii qaama namni tokko iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti taassisu yookiin fayyummaa isaatiif jecha yookiin immoo dorgommii tokko taassisuun injifachuuf adeemsi inni taassisuun ispoortii jedhama.

Beeksisa jechuun odeeffannoo nama tokkootiif dabarsuudhaaf yookiin hubachiisuudhaaf maxxansa maxxanfamu karaa miidiyaa hawaasaatiin yookiin barruu gara garaatiin maxxanfamu jechuudha.